Lii ay garab la, garab yuy facc jaangoro si biir yaram i nit. Si kow taabul bi, yaañg fa am ay kayit ak lu ñuy kontee.

Ñii ay mbooku lañg ñu toog di añge, ñu tek bool bi si diggë bi di leekë. Mu am ay goor ak ay jigéen, am welo bu neekë si seen ganaaw.

Kee janha bu tahaw teyeh degam be sol tek se bopam be defarr kanamam be jel puff defse tek be teyeh roubam be muge sol roubu dagete bu egeh se oum be.

Li pot ti diw la, pot ti diwi kawar ñu tek kariteh ci bóram teh ko si kaw ban.

Li ay jaru palakeh la, gigeen ñgi di ko sol sééni nopuh, mugeh nekka ci kaw lu wèèx.

Li pegoh guage munge am aye galih napeh kai yunj fa tek am aye nit nyuy deem ak nyuw am garabi sibi yufa nekah ak aye mbarr.

Li ay tontorri garap lèèn, tontor yu wèèx ñu ranga lanteh, baram bi teyeh lèèn , barami garab bi.

Lee leka la leka bune wah banana aye dome banana lenfe tek nu tegalante len.

Li dalla la, dalla gigeen ñung Koy óyeh silipàs. Dalla bu ñuul nuh jél ay péér yu xonxu nas ko ci kanam.

Lii ay Bagaas la, ay bagaas yu ñuy jaay si marse, walla si bitik. Ay diiw lañg fa rañgalaante ak ay guttu diiw, ak ay poot I diw, ak ay kartoñg si kow.

Ñii ay jëkër ak Jabar lañge, ñu ngi def, ottees. Goor gi mu ñaw grambuba ak tubooy, jigéen ji, mu ngi ñaw roobu bu guddu, jigéen ji, mu ngi sol tek si boopam bi, mu ngi takkë lam. Gorr bi mungi Sol daala by nyul.

Lee haleh bu jegain bu tahaw la muge sol tekk bu njol se bopam be muge defarr kanamam be sol yerebu njol se yaramambi dagete ak sepa takhe aye lam se lohom be teye sacc bu weeh se lohom be.

Kii goor la bu johe ganaaw, lete bopam bi, lete yunj warralante, mu sol mbubu bu weex, nyu bindafa, ndaw, bu warsege, ak nyuul

Li auto la bi daw si kaw tali auto bu maag mu ama dawal gati auto si birr auto la bi defar tali si kaw talibi mogi am benen auto bu neka si kanaw ak nitt yufa neka.

Lii ay kélé la, buñge tek si kow kartoñg. Kélé yi nak, ñuy defar Otto ñoo kooy jafëndeko. Ay wééñu kélé la.

Li ay sobleh la yun buddi ba pareh joor ko, yenen yi ñi tagalelen ak sen xop yi, yenen yi tagaleh huñ len ak sen xop yi.

Ki xalèh la buñ tek ci kaw ap balasi diko peeceh , di xol fu dólem bi tollu , balas bi di waneh neh xalèh bi dólem bi mugeh ci fukki ak ñénti . Xalèh bi mugeh sol caxa am sag bu orans ci boram.

Li ay gutti diw lèèn , ay gutti diw wi yaram. Diw bi ñik ko defarr reh koko, ñuñ lèèn tek araseh lèèn.

Li mbubu la bun nyaww ba pareh, mbubu loho bu gatt. Mu amm ai porch si kanam teksi amm ay tombu yu orange.

Ñii ay jangë kat lañge, ñuñgi toog, di deglu. Ay mag, ñu gi toog si palaas i, jaangee kaay. Ñu ñgi xool, di deglu, ñu bëri si ñoom, ñu ngi sol mbaxana xoñgu. Ci seen biir, mu ngi am ay goor ak ay jigéen.

Lii saal la bu am ay bang yu magg, si kaw bang yu magg yi, mingi am ngegenaayu bang, ngegenaayu bang yu magg ak yu ndaw, ak tabul seen digg, si kaw tabul bi mingi am lu melnii kom bol way du bol, am nyaari toogu

Li leka la bung togu ba pareh nyu yeka ko si bowl bu weex yaapa la bung togu tecko so si kaw salad teg lemon si boram.

Lee deka la bu am tali se degebe mu am aye kerr se kute talibe ak aye garab am otu buneke se benen kute talibe tahaw se ronn garab sebenen kute talibe muge am tabla cococola.

Ki jigeen la bu latu mbopam mogi lato lato yu seew laati yu nyoi oyeh laati ravese mo haar ko hari soble magi sol mbubu bilu neteh.

Kii jigéen la, bu taxaw, mu am kolo, bu sokolaa, mu sol tek si kow boopam, sol yire bu ñuul, def ko dagit ak sippa bu guddu. Si loom bi mung takkë lam, tiye kalpe bu weex.

Ñii ay soldaar làñge ñu toog, di am jotaay. Ay góor, ku neekë fum toog mu am ndox si kanamam.

Fi jangeh kaila munge am khaleh yu tog si birr di janga sul sen yereh jangeh kai tog si kaw bang jakarlo sen janga let katbi janga let kat bi munge wah

Li ay atabax kat len yui tabax nyu gi waki soof si di waja tabax kenen kagi nata nyenen yagi taxawe borr beleh.

Li ay garap lèèn yu nekeh ci bóri gaaj, ay garap bi buy lèèn ak garap bi sibih am ñax bi sax ci bóri sibih bi.

Kii jigéen la bu sollu ba pare, mu ngi sol yiree bu weex si yaramam bi, ñaw ko dagit ak sippa, takkë ceen si baatam bi, sol rek si boopam bi, takkë ay lam si loxoom bi, tiyee poset si loxoom bi, taxaw si boori almuwaar bi, si ganaaw almuwaar bi mu ngi am ay riddo.

Li martó la buñ tek, martó li masong yi jafandiko di daaj Wala di budi.

Lii ay pér la, pér yu nit ñi di naan suñge fébaare walla ñu am jefe jefe. Pér yuy facc ay fébar si biir I nit walla mëëtit. Ñung kooy joxee lopitaal mballa di ko jàày si farmasi.

Lee otu bu mag la otu buye yobu haleh yee jageh nukuye oye bus, bus se buye yobu haleh yee jageh mla delen inde.

Fee aye groupe neete len am merr bu tonke se bang haleh yee werrku haleh yu goor ak yu jegain mu am jegain janha bu segeh se furno de def dara num nyepu deku hol.

Li kayti tereh la tereh boi wah si Islam nyun fa benda Sahil Al Buhari book la boi wah si wala Hadith ni yonatu Muhammad SAW dunde life faam.

Li palaasi fajekaay la lopitan mu am jigeen bu sol yere chuub am beneen jigeen bu leta pof boppam bi sol yere fajokaay mii nooss mbala doktor.

Sol chosan pol ak set pol nyun koi mor mungi tiye leket ak jigen bu tahaw boram.

Lii doomi mañgo la, buñg daggë ba paré, sol ko si paan, teklaante léén si biir paan. Mu am yu ñor com, mu am yu ñoora gut.

Fii palaas i jaangee kaay la, nit ñiy jangë ñu ngi toog si kow bang sol seen i, yiree jaangee kaay, tek seen kayiti jañgee kaay si kow taabul, jaañgale kat bi taxaw di wax.

Lii ay daalë la, ay daalë charax yu jigéen mu am jigéen bu ko tiye, def ay wee yu xoñgu, sol jaaru loxo.

Ki ngeti UDP bi la nyukoi oyeh Ousainou Daboe mogi sol mbahana bu nuul sol yereh bu neteh tog si kaw baang teglanteh loxo yi.

Li masin ni fotèè Kai la , fotèè Kai yireh, nit ñi dañ Koy jafandiko di fót sèèni yirèh yi.

Kee jegain bu solu la muge sol dagete ak sepa mu sol tek bu njol se kaw bopam be defarr kanamam be take jaaru sol aye lam lohom be sacc bu hauhu jel bena lohom be take ku se bore magambe.

Li ay jarra yu mak la. Jarra nopuh yu mak yin defaree ay péér .

Li bang yun aranseh la nyu teck tabul bi gudu sen kanam si kaw tabul bi mogi am ay palat yu weex si kaw palatt bi nyun fa teck ay kodu froset ak paka nyu gel ay poti flower worele ko si degi bi teck ay cass s bori palatt bi.

Ñii ay pëliis lañge, ñu am beenë pëliis bu jigéen bu taxaw, si digente ñarri pëliis yu goor.M am kénén ku taxaw si ganaawam, ak kénén ku taxaw we nëlle.

Li kogg bu mak la. Kogg bu mak bun bindi Mme diallo nyu defene li. Keyee, kaye la, sayti diko farar, di tey.

Li ay daala jigeen len ay daal charah yu nuul nyu jel benna bi teko si kaw tabal jel benen bi werr ko si mirr.

Lii picci la, picci bu taxaw si bangxasi garab, picci bi gemeej bi mingi gudu, yaramaam bi mingi am lu weex ak lu nyuul

Li dex la, ci koteh dex bi mugeh am ay garap, ay garap yu jol, garap bi sibi ak ay garap yu gatta.

Li poti diw la, poti diw wi karaw. Ñiñ ko dapu tèg ko.